gumu laalchi irsha yiniimmo woyixe lawishshaho badala siinde hayixu gaashshenna woleno insa labbannure gumu laalchi irsha yine woshshinannireeti

gumu laalchi irsha yineemmo woyite gumansa horoonsi'nanniha ikkanna kuriuu giddonnino lawishshaho badala qamadenna hattono hayixeoo lawinoreeti yine woshshinanni

sagalete murooti yineemmo woyite sagalimmate horoonsi'nannita ikkitino daafo tenne sagalimmate muro kayinsiha ikkiro itate no hattono hirre saante tidho afi'rate no horoonsi'nanni murooti

xaa yannara mangitteno woye mootimma kaa'lo assiteenna mannu saada ceire galannoha ikkanna manna saada ceattote lowo bayicho uyite loossanni no tenne saada mannu addi addi horora hosiisi'ranno

sagalete muro yineemmo woyite sagalimmatehoroontsi'nannita ikkitanna tenne murono mannu gate loose fushshannota ikkitanna tini muro mannaho sagalete kiora lowo geeshsha danchate

dirshu maashinu bayineemmoti horoseno uulla loosatenna hattono loonsoonni gide winxe ka'neenna gide muratenna murte ka'e umisenni ganate horo uyitanno maashinu baati

Agunna sagalete mine yineemmo woyte sagalete mini sagale intanniha ikkanna anganni mine angannire dibbisanore hattonno wole agatto worranni koni ledo amadisiise sagaleno ledo hirrara dandiinanni.

sagalete baanke yineemmo woyite sagale horoonsi'nannita woy sagale duu'ninannita hattono ikkitukkinni sagale mannu hu diranno yannara tenne baankenni ikko afi're duu'ninowe maareikkirino garinni hee'ranno baankeeti

gati gaashsho yineemmo woyixe gate kayentsanniha ikkanna konne kaashsho horoonsi'nannihu sagalimmatenna addi addi garinni dikko fushshine womaashahoqolle soorrate horoontsi'nanni

agirote kemikaalubba yineemmo woyite tini kemmikaalubba lowo horo uyitanno lawishshaho muro woy hattono guma gummissanno woyite danchu garinninna biifado gumwoy ikkado guma uyitanno gede kaa'litanno kemikaalubbaati

Mobile baankubbate suuqubba yineemmo woyte addi addi mobile baankingete yineemmo woyte mitu manchira womaasha shotu garinni sonkaniha addi addi garinni babbaxinoha waaho cabbichoho woleno hintsa lawanorira baattoshe baantanni garati.

dubbu saada duuchu daniti no woy duuchu dani sircho afixhinoti heedhannoha ikkanna tenne dubbu saadanniti horoseno gama sagalimmatenna hattono wole saada ugaanxe ka'ne gogase woy hingose horoonsi'nanni saada heedhanno

Bura woxe yineemmo woyiite angankenni kiirremmo woyi angankenni amande la'nanni kiire addi addi uduunnicho hidhine soorrineemmo birraati.

sagalete murojineemmo woyite sagalimmate caalla hossanno muro ikkitanna tini murono mite qaamattimmatenna mite giddo wodhine intanni sagalla giddora gaamantannote

sagalete baanke yineemmo woyite tini sagalete baanke mannaho lowohoro uyitanno tennenni suuqi'noonniha adhine sagale hidhinanni haattono sagale siqishshanno baankeeti

saadate ceatto yineemmo woyite xaa yannara mangitte irko assitanni noo doogo ikkitino daafira tenne saadate ceatto lowo geeshsha cea hasiissantini saadate ceatto horono jawa afixhinote

gati kaashsho yineemmo woyite gate kayintseenna fulannoha ikkanna gate addi addi kaashsho kayesi're horoonsi'ranno manno lawishshaho kaashshoho yineemmo woyite weesete kaashsho bunu kaashsho hattono woleno insa labbannore kaashshoho yine woshshinanni

gumu laalchi irsha yineemmo woyite mannu babbaxxino garinni irsha babbaxxitino muro kayisi're loosi'rannoha ikkanna gumu laalchi irsha yineemmori kayinni gumaansa horoonsi'nanni laalooti

dubbu saada yineemmo woyite dubboho calla heedhannore ikkitanna kuriuu giddonnino mite lami sase yine kiirreemmo woyite dagunchu hamasooonna hattono wole cea lawinoreeti

dubbu saada yineemmo woyite dubboho calla afaantannota ikkitanna tenne saada tino horose gobbaidinni daaetenninna hattono gobba giddonni daa atate daanno woyite babbaxxino womaashsha oyenna baatooshshe baate la anno

womaashsha abbitanno muro yineemmo woyixe addi addi muro keense womaashshaho shiqqi assinanni kuri giddonnino lawishshaho shonkoora oonna bunaoo lawinori womaashsha abbitanno muro yine woshshinannireeti

dubbu saada jineemmo woyite dubboho heeshshonsa assixhe heedhannota ikkitanna tenne saadati oroseno addi addi garinni ugaanxe bisise aana hee'ranno goga horoonsi'ratenna maalansa horoonsi'nanni saada heedhanno

Dijitaalete batooshi hayyo yineemo woyte mittu wolu manichira womaasha soyanno wotenna hattono wolericho woy wole horo aanno woyte Addi addi garinni kowiicho heerenni bilibbiluni sonikkanni hayyooti

Hidhana hirate mereerishaati yineemmo woyiite lamu manchi assanno looso ikkana ku'u daddalosi babbaxinoricho abbe hirano ku'u kayiinni hidhara daanno konne danrga assinanni soorro womaashshunna soorronna uduunnu soorroti.

Booniddubba yineemmo woyte addi addi uduunne miteenni woy addi addi gobaayidinni daanno uduune miteenni ganibba assine abinoonni uduunne woy miteenni worroonni uduunicho ikkanna konne uduunne babbaxino dariginni abbine hirranni

dikko superimaarkeetenna butukete yineemmori kuri uduunne hirarnni darga ikkanna konne darag mannu addi addi bayiichinni faashine ikkino uduunne abbe hiranno dargaati hiranno mannino hattono dikkiranno mannino heeranno.

baankete applikeeshiine yineemo woyiite addi addi baanketenni mittu mannira wolu mannira womaashsha sonkanni wote hattono shotu garinni shota gede assine calla shiimu garinni mannaho leellanno garii loonsoonni applikeeshiineeti

Dagate afansha shiqisha yineemmo woyiite dagate addi addiricho addi addi uduunnicho shiqinshani gara ikkanna konne darga kuni afanshi uduunichono woyi babbaxinore woyi birraoo ikkara dandaanno.

Baanketenna gutu mamaara yineemmo woyte baankete addi addi manni umosi woyi umosi dande umosi umisi calla wodhano woxe ikkanna mamaara yineemmo woyte kayinni mitu manchi hattono duuchu manchi onte lee ikke wodhano womaashshati.